Taman xuugissi diitaa oottidi medhdhido buliya keettan yuushshi aatti kaqqiyogan keettayi worqqa milates. Hegaappe denddaagan keettayi keehippe lo"es.

yeettan issippe yeehuwaan issippe zaatan ziiriyaan zoorettidi meeguwaa mayzzidi keetti baynnagawu keexxidi issipettettaan de'iyaa dere asaa be'iyoo wode upayssees.

Tamaa mishuwanne seelaa ekkennan darosaa hemettennan daro wodiya meennan sooni kattidi maanaayyo eesotiya elekitiroonike miishshayi maaddes giyogee qoppin tana malaalis.

Haray atto xommoosuwa yiya tooru zammetikka shemppi ekkiyo mi kallidi shemppanaassinne namisaa saamuwa zaaridi bantta koshaa zaaridi ufaytti ekkiyo sohoy qoppiyo wode keehi

Wodiyaara wodiyaa malatdi yiiyaabata shammi shammidi mayyiyoogaan ha wodiyan nu yelettay sintta xeera gidiis. Eta siyidaagee taanikka hegaadan shamma shamma mayyiyakko tana gissiis.

Issipettettan de'idi zeeyiyaageti issippe maadettidi keexxiyaageti issippe zoorettidi uttiyaageti la ayba upayssoosona gidetii! Dere asay so asaara issipettettan diyoo wode eta xuuray keehipe deriyaa kiyoode tana keehippe upayssees.

Deriya duunniya kammidi baayyo de'iya hayttan/bonccuwan dumma dumma alleeqissi kammi wottida bazzo mittata xeelliyo wode asaa woppu oottoosona. A giddon de'iya do'atakka bonchchoosona. Hegaa be'in tana ufayssees.

Daro biraa kessidi nu luxetta keettay issi issi urudaayyoo saleedaa merissidoogenne issi issi urudan koshshiyaaga keena oydiyaa merissi ehidooga be'iyo wode paranichchere keehi maaddees gaada qoppayis.

Biitteessi de'iya minotettaynne xoqqatettay iyyo hayttay de'iyoogaanne morkketa xoonido wolqqaama sunttay de'iyooga qonccissiya banddiray bollan kaqettidi carkkuwaa ekkidi yaanne haanne qaattiyoode tana keehi ufayssees.

Yelagay ba wolqqan oottidi biraa demmanaayyo biray baynna sohuwappe hara sohuwa kessi ekkidi daro haakkidi, manddaridi biidi biraa demmees giyogaa siyin tanakka ba ba gees.

Allaxxanawunne dumma dumma ufayssaa ekkanawu koshshiya sohota baanaayyo togganawu/issi sohuwappe hara sohuwa baanaayyo kase toggiyo miishshatuppe ha"i ooratti yiidabata be'iini ufayssiis.

Haattaa geeshshatettaa xeelliyagan ubba wode asati banttawu imettida ooso gishshaa poliyogaa be'in haattay asanaassi de'o gaada qoppaas. Haattaakka miyogan harggee eqqees giyogan keehi ufayssiis.

Eyyaa eranchcha kesees, guuttaa gittaara lageyees, salo sa'a gufantton A malay baawa yaagin tanakka hagaappe sinttanna hara hidotaa digidi luxxetta keettaa qanxxennan ba ba gees.

Bantaa nataa zoriyoganinne, banttaa nata seriyoganni lo'o xekka gakiyo wode madessi gidi so assay issipe nattaa luxisosonanne zorosonna giyoga siyin wodee tanikka ta nattaa zoranadan tanaka erisees.

wolaytti wogga, ba zawaa naagidda cinccanne mino morkkiya xayssida wozanaama biitta giididogaa siyiddo wode etayo de'iya minotettay keehi ufayssiis.

Oysan ka'idaagaa shicca kattaa oysa katti gayttibeenaagaa shura kattaa dummaa dummaa shaakkidi xoomiyanne xoomenna asay maanaayo giggida kattaa miekkidi de'iyo duussay kattaa keettay keehi ufayssees.

Asaa na'ay ba qoppido sohuwa maalladin wonttimaattan denddidi kafoy ceeqqennan adussa sohuwa malido sohuwa, qoppido sohuwa gakki simmees giidi asi haasayiyogee tuma. Hegaa qoppiyode malaalees.

Zino bizza gallassi giyaan zo'o shuraabiya mayyida na'iya caammaa muume caammaa wottada kiyaasu giidi i banttappe bayaasu giidi odin tana keehi azanttiis.

Ayfiyogaaninne teeriyogaan ettayo de'iya bookeeper xeeliyode keehippe lo'ees, shin miyoba gidennaagaappe denddidaagan maadiyogee hegaa keenaa darenna azanttees abaa qoppiyode.

Bana ashida ba xoossaa asaa na'ay ha sa'aa bollan bayo immettida doonaani yexxiyogaan a sabbiyogaaninne a goynniyogan anaara gayttiyogee lo"o gidiyogaa ta siiyiddoogee ta wozanaa woppissees.

Agunttay ceddennaadan, xubee xubbennaadan nu gediya kammiyaagee, nu gediya puulayiyage hegee ayba maaddees giidetii! Ha wodiya pabirkkan oosetidaagee nuna puulayanaassi giigissi yeeddoogee ayba maaddees giideti! Ayba lo''ees giidetii!

Heeraa metuwa tuggaa pagaliya heeraa cimaa asata yaagin doorettidaageti balikko moorikko woykko morkkettikko sigetissiyogan etawu de'iya eeshshaa asay odiin keehi ufayssiis, tankka hegaadan haniyakko giissees.

Irssaasee dawutaraa bollan xaafada lo'o wodiyan lo'o wodiyan go'etta giigissada balikko woykko moorettikko qucca xayssiyoogaa be'iyo wode asay hagaadan hanees giiyoogaa siyin hegee keehi madiyaaba giisiis.

Sinttaa maxaafay haachchi haachchi merettiyaa oratta oodota be"iidinne siyiyoo odi bessaappe aybbakka dummattenna. lo"o naqashshaa gattiyoogan keehippe upayssiyaa ooratta eqotta.

Zo"o xaphphoy keehi maaddees. Suuttaas lo''o asay giidi ubbatoo mees. Yaagidi asay haasayiyoogaa siyin suuttawu lo'ennan aggena gaada tanikka maanawu qoppas.

Sa"aappe mokkidi ba gediyan eqqenna mittan essin zaa"idi bollan ubbasaa gakkidi garssan unkkuwa oykkidi asaa namisaa aliya boyyiyabaa qoppiyo wode i ayba malaaliya doozzeeshsha.

Amanuwaa asay ba shemppuwaa attanawu amanesishin issi amanno golle hara amanno golleppe dummates giidi awajiyooganne yoottiyogan saruwaa nu giddon xayssiyoba malattiyoge tanna ubba wode qofisses.

Dumma dumma uyyiyooobata leemisuwassi mangguwaa gum''idi uyyiyobaa kessooganne loomiya, hega bolankkaa gartte qaala pepissiyaa, mirinddanne kokakoola ubba zal''iyooga suppermerkette keehin ufayssees.

Dumma dumma kattaa qommuwaa giiggissiyooganinne asaa guggiya pashkkissiyaa tukkiyaa essiyoogan asaa koshsha kunttidi banttayokka tirpiya demmiyoogan sintta xeera gididi doosona gidokkona hageeti katta keettaaoottiyaageeti bira demmiyoogankka ufayssoosona.

Jabaananne shaatiya puulayidi ayo loytti meran medhdhidoogaan qarxxaa bollan yuushshi aattidi kaqqikko yaa xeelliyode keettay worqqaa malatiyaagee aybba lo'ii.

Aahuwaninne asa naata ubaa ekkanawu danddayiyagaa keenan keexetida nu biittan luxetta keettay guuta giishin issi bootay woykko issi uruday otyamanne giyo tamaariya ekkiyoga qoppiyo wode maalalees

Ollaa gadawa sinttaa xeeran kaalettidaaga, biidi nu biittee zawa naagida kawo Xoona yaagin awu diya taarikkiya siyin eretida aawa kiyanaagee tankka qoppisses.

Asay ba kariya massidi, pittidi, dumma dumma lo';iya, alleqiya ciishshaa maaran maaran essidi tokkidoogaa be'iyo wode tanakka taayyoo de'iya kariya hegaadan oottanaadan tana denttettees.

Isporttiyaa citaa siintta gadaway al"idda saminttatuni kase laytti kaa"ettida kasaa qoopidi i azzanido kaayyottido kaayuwaa qoppiyoode tanakka miichchiis. hegaa siyyada tankka yiillotaas.

Masqqalan gazziyan issippe kaa'idi namisettaagaa mizidi saamettaagaa ushshidi issippe de'osona. Maadettidi giyogaassi eta ooso giddon tankka geliyakko giisses.

Laadee teeridi liday miin laqilaqidi ubbaka mal"uwaan woriyaagee ayba mal"ees gidetii! yaagidi miida asay oodin baazon deeshin taanaka ba ba yaagees.

"Yuuttuubiya" giyo oduwa gattiyaa naqaashay dumma dumma ispporttiyanne dumma dumma yettaa ho"uwan ho"uwan asaa naatussi eesuwan gattoosona. Hageeta qoppiyoo wodee keehin maalaloosona. Immiyoo maaduwankka daro.

Abbaabba Gantti ba kanttido sohuwa issisaa ashshennan shankkawu bosaara dumma dumma oosuwa oottidi yiido oosuwa I odiyo wode A oduwa giddon de'iya huuphe huuphe yohota qoppiyo wode keehi malaalees.

Macca naati hayttan beleccaa dunddaa woottidi huuphphiyaan baalliyaa eessidi banttana giigissidi kiyiyoo wode xeella xella gees keehi lo"ees.

Nu wolaytta morkkee qohennaadan sintta xeera gididi morkketa guyye zaarida kawo xoona duussay qoppiyo wode adan haniyaba diyakko nunkka nu layittan baaxetiyaba diyakko sunttaa sunttissoosu giyo qofaa ta huuphiyan ekki yes.

Bana danddayidi asa nay qanxxenan ubba wode laytta giddon oottiidi ba de'uwaa laammana danddayees giyoogee yaanikko ooso ubbaykka lagge, oosuwan guutti baawa giyooga qoppin keehi malaalees.

Wodee ehiiddo birata disttiyaduwappe nu matan de'iya aawatinne aayeti bana kushiyan urqqaafe nukkidi medhdhiddo otoynne bashee nuna maadiidi takkiddooga qofiyo wode malaalees.

Guuttay hayqqikko, gitay hayqqikko ayyo de'iyaa eeshshaa yootidi, ayyo de'iyaa kandduwaa yootidi maara mankkaa bessidi yeexxiyo yettaa siyyiyo wode yettaa siyya siyya gees.

maayuwa cufidenne, sohidee, gum''ide daafuriyo wogi baawa wode ehido zammana maashineta go''ettidi meecci melissidi bayyo immees gin ta a ubba aypiyan be'iyakko taw gide giisiis.

maxinee shuqqoy haray attoshin marpee mulaacay xayenna zal'iyageetu kushiyan asay yaagin tankka doomanaadan tana ubba wode qoppisin tankka hegaa malaalettays.

Kushe hiillanchchati massi molidi giigissido oyidiyaninne saaxiniyan dumma dumma caccarabata woyikko lo'iyabata worqqaa bollan puulayi wottiyoode lo'eesi yaagiyogaa siyin tanakka ufayissis.

Kawotettay yootiddo ellello seeraa balidi kanttida asay qashettana mala giyo kiitaa kiittidi kawotettaa oonne bochchenaadan giido polottikkaabaa qoppin keehi malaalees.

Qaxxaraani, gazziyani liiqo cenggurssaa xoqqu oottidi asaa ufayssidi yexxiya naata be'iyo wode tanakka yettay yexxa yexxa gees.

geleshoynne qaaree qassi adanikka wonnoy baazzuwaa de'iyaa mittaa ayfettanne mittaa bonccotta miidi de'iyaa meedoosa. A be'iyoode eta duussay ubba wode tana qopissees.

Muuziyaa abikkaaddiyanne mangguwa qanxxenaan ubba wode miyogee bolla payatettaassi lo'o yaagi odiya payatettaa kiikke moccona gadaaway haasayissiddoogaa diyo wode eta go'ay keehi malaalees.

Guuttaappe denddidi mintti oottidi ba woodiyaa suure go"ettidi nababida asay ba de'uwaayoo mino oosuwaa demmees. gin luxettay asa de'uwaassi baso gidiyogee geettetidi tana qoofisses.

Xaaccenne tondde naa"ay zoreti denddiddi giddo kokkata loytti xeeliyogan biittaa naagissoosona giyo oduwa siyiddo wodesappe dommidi tanakka he sohoy laamottees.

Salo mera sa'a miccettaan de'iya meretaabaa ubbaa wussidi odiya mereta maxaafay nabbabbiyo wode agrssan de'iya ubbabaa hassayyoyo wodee keehin ufayssees, hegaa be'iyode tanakka nabanaba gees.

Darkko dozata bazzo dozatuppe dummayiyagee eti immiyo maaduwa xeelliyo wode maanaayyoonne bayizzidi daro biraa demmanaassi maaddiyogaa qoppiyo wode keehi malaales.

Badalaanne boynaa shukkaariya ubabaa tokkidi demmiyo wursetta ayfiya be'iyo wode goshshaa oosuwappe beetiya muruttay nu biitteessi dichchaa gidiyoogee keehi ufayssees.

Goshshi baynnaba gidiyakko asay na'ay aybbin duretanne awappe katta demmane yaagin hegee worddo giida na'aa be'iyo wode tawu he na'ay biitta malatees. A qofissees awudekka.

Qarcco huuphiya meecin, bulaalaa tiyin, bulaala qanxxin, caphuchaa xeelliyode tana i ubba ayba iitii? hegaa be'iyo wode huuphe ubbay tana ubba sheneyees.

Ciiriyaaganinne qucciyoogan issi keettaayoo de'iyaa meraa loyttanayoo dumma meraa shiishi tiyiyoogani keettayoo de'iyaa meraa laammiyaa dumma dumma merata qoppiyoode ufayssees.